Zvinyoreso zvamabhiro zvakawanda uye zvemhando yakafanana. Zvine mavara akasiyana anosanganisira chitema, tsvuku, pepuru, girinhi, pingi nebhuruwu.

Munhukadzi mumwe chete akamira pamberi pemotokari yesirivha. Akapfeka rokwe repingi rine mavara eyero nemachena. Muruoko akapfeka chiringazuva uye akabata mbozhanhare.

Mabhuku akawanda ane mizera yakasiyana siyana. Akagadzikwa pamasherufu. Amwe ndeegirinhi amwe ndeebhuruu.

Vanhu vakawanda vanofamba padivi romugwagwa rine motokari. Mberi kwavo Kune zvivakwa zvakawanda zvine midhuri yakareba uye yakadurikidzana .

Muti mikuru unemapazi anemashizha egirinhi. Parutivi pane chivakwa chine mudhuri wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku.

Hinjini yemuchina inemasimbi akawanda akapindandana-pindana anemavara esirivha amwe pepuro amwebhurauni nematsvuku. Inoratidza kuti ichiri itsva.

Imba ine chidziro chichena parutivi pane chikepe chitsaru chine ruvara ruchena uye chakanyorwa nemavara matema.

Murume mumwe chete akapfeka nguwani mumusoro tsvuku. Anogocha chibage chaanotengesa. Parutivi pane vamwe varume vanotenga uye pane mashanga egirini ari pasi.

Marara aripasi mamwe akapiswa. Parutivi panemaruva epingi anemashizha egirini. Pamberi panemiti yakawanda mumwe yemiti ndewemujakaranda unemaruva epeporo.

Mukati memba yekurarira mune mubhedha wakawarirwa nemachira machena uye une zvitsamhiro zvina. Pamusoro pakashongedza nemaruva akanyorwa mavara. Parutivi pane kabati ine rambi ramagetsi.

Ndiro imwe chete itema yedhaka. Mukati mayo mune zve kudya zvinosanganisira sadza, miriwo ne nyama yenguruve

Shangu mbiri dzechikadzi dzakagadzikwa pasi pane mataira ane mavara mavara. Dzichena uye dzine madhizaini emaruva pamusoro ane mavara akasiyana.

Imba ichiri kuvakwa. Haina denga. Parutivi payo pane gomo rine miti yakaoma uye padenga pane masimbi akareba uye akapindanapindana emasaisai.

Shangu mbiri dzechidzimai dzakavharika. Dzitema dzakagadzikwa pasi pane mataira ane mavara machena neebhuru.

Kumberi kwemotokari yakavhurwa kunoratidza hinjini ine masimbi akawanda akasiyana siyana uye tambo dzamagetsi.

Mukati memba yekurarira mune mubhedha mukuru wakawarirwa nemachira machena. Une zvekutsamhira zvina. Wakashongedzwa nematauro akagadzirwa zvakasiyana siyana uye maruva akanyorwa mavara. Parutivi pane rambi remagetsi riri pamusoro pekabati.

Dzimba dzakawanda dzemurokesheni. Dzine matenga anemataira matsvuku uye pane miti dzakawanda dzine mashizha egirinhi.

Vanhu vakawanda vakamira pachiteshi. Vanoratidza kuti vakamirira bhazi. Parutivi pavo pane bhazi rimwechete rakamira ritsvuku rine mavara machena.

Mudhorobha mune motokari dzinofamba mumugwagwa dziduku. Parutivi pane kombi imwe chete yakamira yegireyi ine mavara ebhuru akanyorwa parutivi payo. Pane chingoro chimwe chete chichena chine mavara chine zvinwiwa pamusoro.

Murume mumwechete akagara. Pamberi pake pane tafura yebhurauni. Anobaya kombiyuta imwechete. Imwe iri parutivi.

Tungoma tuduku tuviri, kamwe pamusoro pako pachena mumativi ndeme bhurawuni twakagadzikwa patafura yakafugidzwa nejira jena rinemavara emashizha egirini

Shangu mbiri dzechidzimai dzakavharika dzitema dzitsaru. Dzakagadzikwa dzose pasi pane mataira ane mavara ebhuruu nemachena.

Shangu imwe chete yechidzimai yakavhurika. Ine mavara matema pamusoro nemachena. Yakagadzikwa pasi pane mataira ane ruvara rutema neruchena.

Mudhuri wakaturikidzana, wakakomberedzwa neruzhowa rwakavakwa nemataira. Parutivi pane gedhi dema pane mwana akamira.

Furiramudenga rimwe chete rine mavara ebhurawuni namachena. Rine huro yakareba. Parutivi payo pane muti une mashizha egirinhi uye mudenga mune makore machena.

Vanhu vanotengesa misika yavo iduku. Vamwe vanotengesa hanyanisi vamwe muriwo nezvimwe zvakadaro. Mune vanhu vakawanda vanotenga nevamwe vanofamba.

Nhava dzakarembedzwa pamutariko. Dzine mavara akasiyana. Dzimwe dzine mavara ebhurauni, matema, machena neeyero.

Mapanga akawanda akaputirwa nemapepa. Mamwe anemubato webhurauni wemuti mamwe mibato itema mamwe mibato yesirivha.

Machiziri matatu ane mizera yakasiyana. Ose ane mibato yebhurauni yepuranga. Parutivi pane sikurudhiraivha imwechete, zvose zvakagadzikwa pasi pachena.

Vanhurume vakamira, vaviri vakagara. Vatambi vebhora renhabvu. Vakawanda vakapfeka mayunifomu matsvuku ane mavara eyero. Mumwechete akapfeka yebhuruu.

Musikana mumwe chete anofamba. Akapfeka rokwe rejira rezambiya rine mavara akasiyana siyana anosanganisira pepuru, chena, tema netsvuku. Kutsoka akapfeka shangu dzakakwirira dzitema.

Mukati mechitoro mune mabhegi emhando dzakasiyana uye mavara akasiyana. Anosanganisira matsvuku, matema, ebhuruwu nerimwechete reyero.

Pombi inoshandiswa muimba yekugezera, kumusoro kwayo kuchena uye kune maburi maburi , ine paipi yesimbi yesirivha.

Masora akawanda egirini mamwe ane maruva pamusoro pane bepa chena riripo parutivi pane mvura.

Fafitera riri pachivakwa chine mudhuri wakareba uye wakadurikidzana wakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Parutivi pane muti une mashizha egirini.

Murume mumwe chete akapfeka hembe yebhuruu. Akatarisa mudenga. Anokanika injini yemotokari nechipanera chesirivha.

Pamusero petafura chena pane zvinyoreso zvemapenzura eyero uye mabhuku ane mavara akasiyana amwe egirini amwe epingi. Mafaira ane mavara akasiyana uye zvipenheti zvokubatisa mari.

Musoro wemunhukadzi akatarira padivi. Unebvudzi rakawanda rakasvibira. Rimwe rakarukwa zvinonamirana nemusoro rimwe rakasungwa zvinouya pakati. Rakashongedzwa nemabhidzi machena.

Mugwagwa wemotokari, padivi paneruzhowa rwechidziro, mukati macho mune miti yakawanda umwe yemiti ndewemujakaranda unemaruva wepeporo.

Hanyanisi mbiri dzine ruvara rutsvuku dzakadzikwa pabepa ritema. Parutivi pane mapudzi egirinhi.

Mugwagwa mukuru unemotokare zvinofamba zvakawanda nema rori. Parutivi paneruzhowa recherudziro rwakavakwa nezvidhinha zvisvuku. Pamusoro pacho panewaya dzakamonana monana, uye mukati meruzhowa munemiti yakawanda.

Pachivanze pane miti yakawanda ine mashizha nemaruva ari pasi. Mudenga mune zuva rakatsvuka.

Mureza mumwechete uneruvara rwebhuruwu kuruboshwe, tsvuku kurudyi. Pakati pawo paneruvara ruchena uye nyernyedzi itsvuku.

Miti yakawanda inemashizha maduku egirini. Pakati payo panerwizi runemvura yakasviba.

Mbozha nhare dzakawanda dzinotengeswa dzirimushitoro. Ndezve mhando dzakasiyanasiyana dzimwe ndedzechimanjemanje dzinosvaira ,dzimwe dziduku dzinemabhatani.

Piki imwechete inemusoro wesimbi yakakora, inemupinyi wemuti yakagadzikwa pasi panevhu.

Vakomana vaviri vatambi vetsiva vanorwa. Vose vakapfeka magirovhosi matsvuku mumaoko avo. Parutivi paneimba uye vanhu vakagara.

Sango rine miti yakawanda ine mashizha akasvibira, munewo huswa hwakaoma hwebhurawuni padivi pane nzira.

Vakadzi vane misika yavo ine mabhokisi nezvigaba zvemafuta anotsvukisa. Zvine mavara akasiyana. Zvimwe zvitsvuku zvimwe girinhi zvimwe zvichena.

Gonyeti rimwe chete rakamira ritsvuku uye rine mavara esirivha nebhuruu pamusoro. Parutivi pegonyeti pane chivakwa chine mudhuri wakareba uye wakadurikidzana mutsvuku.

Mukati mechivakwa mune chitoro chiduku chinotengesa zvinhu zvakasiyana siyana. Pasi pana ma taira e bhurauni , machena nematema.

Mudhorobha munemotokare duku dzinofamba mumugwagwa. Panewo murume mumweshete anosunda chingoro shamasimbi chinemichero yakasiyanasiyana inosanganisisra mabhanana nema apuro.

Mazambiringa akawanda akaunganidzwa panzvimbo imwechete. Mamwe matsvuku, mamwe ndeegirinhi. Pamusoro pawo pane chimuti chine mashizha.

Bindu rine muriwo wakawanda unemashizha egirini, padivi pane muti wemukotopeya. Panewo ruzhohwa rwemasimbi rwuine fenzi.

Tafura yakashongedzwa nemucheka muchena. Umwe une ruvara rwegoridhe umwe rwebhuruu.

Pachiteshi chinotengesa mafuta emotokari. Pane mudhuri wakareba muchena une mavara ebhuruu nematsvuku. Padivi pane kombi nemotokari duku zvakamira.

Chibhobhojani chimwe chete chesimbi. Chitsaru uye chinengura. Chakagadzikwa pasi pane ruvara rwegireyi.

Panhandare yendege. Pane ndege imwe chete ichena. Poita imwe inoratidza kumuswe kwayo kune mavara, matsvuku yero, matema nemachena.

Mapepha akaiswa pamasherufu anemavara akasiyana anoti svuku, girirni, yero, matema, bhuru.

Madzimai maviri pakati pavo pane vana vakomana vechidiki. Mumwe akapfekedzwa shambo dzomuhuro. Padivi ravo pane matanda omuti.

Vanhu vanoyambuka mugwagwa unofamba nemotokari. Parutivi pane motokari duku dzakamira uye pane chiteshi chinamabhazi akawanda.

Miti yakawanda ine mashizha egirini ndeya marudzi akasiyana siyana mumwe une maruva pasi pane mamwe mashizha akaoma nesora rakaoma.

Dandemutande rimwechete rinofamba pachidziro. Rinamakumbo masere uye nderebhurauni rinemavara matema.

Madhadha anofamba maduku namakuru. Mamwe ndoanotsvaga chikafu pasi. Ose anemambava anemavara ebhurawuni, matema nemachena.

Mawairesi akawanda. Matema akagadzikwa pamasherufu machena. Pasi pane mataira anopenya .

Mukomana mumwechete akamira. Akapfeka hembe chena inemavara-mavara kumusoro uye mhete yepahuro. Akapfeka chindarira kunerumwe ruoko, chiringazuva kunerumwe ruoko. Akapfeka bhurukwa rejinhi rebhuruu.

Shiri imwe chete yakamhara pasi pane zvitanda zvomuti zvimwe zvine minzwa. Ine mavara ebhurawuni, matema nemachena. Mumuromo mayo mune chinhu chirimo.

Chitoro chimwe chete chinotengesa nhumbi dzevana. Chinegonhi regirazi. Mukati macho mune nhumbi dzakasiyana-siyana dzevana vanemizera yakasiyana.

Munhukadzi anofamba akapfeka hembe tsvuku kumusoro inemavara machena siketi tema kutsoka akapfeka shangu dzichena dzakavhurika muruoko akapfeka chindarira.

Muti mumwe chete une mashizha egirini uri pachivanze chomusha padivi racho pane chidziro chemba ine marata padenga.

Chigiredha chikuru chine masimbi ane ngura. Chine ruvara rweyero. Parutivi pacho pane motokari yebhuru.

Shangu mbiri dzakavharika dzakafanana, imwe yekurudyi imwe yekuruboshwe. Dzine ruvara rutema nemavara machena pamusoro. Dzakagadzikwa pasi pane pamatira.

Vasikana vakamira, vatambi vebhora vakabata zvipfuva zvavo uye vakapfeka mayunifomu eyero. Nechekumusoro kwavo kunezvigaro zvitsvuku nezveyero zvinevanhu vakamira.

Chivakwa chiri mudhorobha chine mudhuri wakareba, uye wakadurikidzana. Pazasi pacho chine mifananidzo yevanhu vakawanda. Parutivi pane motokari dzakamira.

Vanhu vakawanda vari munhandare yenhabvu. Vanokuza bhora. Pasi pane ruvara rutsvuku negirinhi. Uye mune vanhu vanofamba pasi.

Vanhu vakawanda vakagara pazvigaro vakaungana. Pamberi pavo pane mudzimai umwe chete akamira anotaura. Padivi pane tende duku richena rakakakwa uye pane motokari zhinji dzakamira.

Matanda matatu esimende anotakura tambo dzamagetsi. Parutivi pane chiimba chemagetsi chemarata chine ruvara rwegirini.

Muti mukuru une mapazi akawanda. Amwe anoratidza kuti akaoma. Amwe ane mashizha egirinhi. Mudenga mune makore machena akapararira.

Marura akawanda anoshandiswa pamasvomhu. Ane mavara akasiyana uye matsva. Ose akaputirwa namapepa epuratistiki. Parutivi pawo pane bhokisi rinooneka reyero rine mavara machena. Ndere zvinyoreso zvemabhiro.

Zvinyoreso zvema vara zvakasiyana siyana. Zvakaputirwa uye zvaka durikidzana zvakagadzikwa pasherefu. Zvine mavara anoti, girinhi, pingi, yero, tsvuku.

Chikwangwari chimwechete cheapurikesheni yeTwitter. Chine ruvara rwebhuruu uye shiri ichena iri pakati pacho.

Bhokisi guru rebhurauni mukati maro mune madora akawanda kune rumwe rutivi kune matemba maduku mamwe ari mukomichi yegirini.

Mudhorobha munemotokari duku dzinofamba mumugwagwa nevanhu. Parutivi panechivaka chinemudhuri wakareba, chinoratidza kuti ihotera. Chineruvara rwebhurauni negireyi.

Mukati memba yekubikira mune makabati ebhurauni ane magonhi akawanda. Pakati pemakabati pane mudziyo wokurongedzera chingwa wesirivha.

Chiso chemunhurume mumusoro mune bvudzi rakasvibira uye rakamonana mberi akagerwa munzeve akapfeka mhete.

Bere rimwe chete rinofamba. Rine mamvere ebhurawuni ane mavara machena nematema. Rine maziso matema.

Muchina mukuru wekuchekesa miti une mazino anomhanya une ruvara rwegirini pamusoro pane danda guru riri kuchekwa.

Pasi pana matombo akawanda akaturikidzana uye pane muti mukuru une mapazi akawanda uye mashizha egirini.

Murokesheni munedzimba dzakawanda dzakakomberedzwa neruzhowa rwechidziro. Mune miti yakawanda uye motokari dzinofamba mumigwagwa.

Nzvimbo inotengeswa masimbi nemishina yakasiyana-siyana. Panevanhu vanotengesa vakagara pazvigaro varume navakadzi.

Bhokisi rimwe chete remachisa. Ndere bhuruu rine mavara machena, yero nematsvuku. Pamberi paro pane mufananidzo weshumba ine ruvara rweyero netema.

Misika yakawanda inotengesa zvokudya nezvinwiwa. Parutivi pane motikari duku yesirivha inotakura vanhu uye pane vamwe varume vakamira pamberi pemisika.

Marume vanotamba nabvu varimunhandare. Mumwe akasvetuka ,parutivi pake panebhora richena rinemavara egirirni, vamwe vanomanya.

Ndiro dzitanhatu dzichena dzakagadzikwa pamutariko wesimbi wakagadzikwa pajira rine mavara mavara parutivi pane zvigaba zvine ruvara rwebhuruu zvine muvharo muchena.

Musoro wemunhukadzi. Une bvudzi rakasvibira rakarukwa madhiredzi matsvuku. Pamberi pane kabati ine zvibhurasho zvemusoro.

Mukomana mumwe chete akamira. Akapfeka bhachi dzvuku risina maoko. Akatarira chiringazuva chirimuruoko rwake. Akapfeka bhurukwa neshangu zvitema.

Murume anofamba munzira akapfeka hembe nhema kumusoro. Tambo dzemagetsi dzinorembera. Midhurii yakareba.

Shangu imwechete yechidzimai yakavhurika, uye yakakwirira. Itema uye yakagadzikwa pasi panamataira machena namatema.

Zvinhava zviviri zvakaremberedzwa. Ndezvejira uye zvinemavara ebhurauni namatema. Pamberi pazvo pane mucherechedzo wemepu yeAfrica uye panemabhidzi machena.

Vasikana vakamira vamwe vakagara. Vatambi vebhora. Vose vakapfeka zvitema zvine mavara ebhuruu kumusoro nematsvuku kumashure.

Chishongo chemucheno chechirume. Ndecherudzi rwechindarira. Chitema uye chine masimbi esirivha. Chakagadzikwa pachituro chine ganda ritsvuku.

Matende machena akakakwa. Parutivi pawo pane varume vakamira vatatu nemumwechete akagara pasi. Mudenga mune chiutsi chitema chinopwititika.

Shiri imwe chete yakamhara padanda remuti . Ichena uye inemavara epingi. Inetumaziso tuduku nekamuromo kakapinza.

Zvigubhu zvitatu zvekuisira mvura yekunwa. Zvine mavara akasiyana. Chimwe ndechegirinhi chimwe chine ruvara rweyero nebhuruu.

Mabhuku akafanana akadurikidzana. Ane mavara anoyevedza anosanganisira machena, bhuruu, yero, tsvuku nepepuro. Akagadzikwa pasi pane kapeti itsvuku ine mavara matema.

Pamusoro petafura pane shambo dzemuhuro, mhete dzepanzeve dzine mavara akasiyana uye chindarira chichena chimwe chete chemuruoko namabhegi anorukwa.

Shavishavi rimwechete, rakamhara paruva richena. Rine mavara matema nemachena. Pazasi peruva pane chipembenene chimwechete chitema.

Mifananidzo mina inoratidza mativi ose emusoro wemunhukadzi. Une bvudzi ritema rakasvibira rakarukwa zvinonamirana nemusoro zvimwe zvakamonana zvinorembera. Zasi kwaro kune ruvara rwebhurawuni.

Masagi akawanda ane zvinhu zvinotengeswa zvakasiyana. Mumwe mune hupfu hwezviyo mumwe mune hupfu hwemhunga. Mune regirini mune nzungu nezvimwe.

Bepa richena rinoratidza mavakirwo achazoita imba. Rine mitsara yakanyorwa ichiratidza mamhezha emba. Rakadhindwa nechidhindo.

Pachiteshi pane makombi akawanda, mamwe machena. Panewo bhazi guru regini rine mavara machena, yero namatsvuku. Padivi pane musika unezvinhu zvakawanda zvekudya. Pane vanhu vanofamba.

Mumugwagwa mune bhazi rimwechete huru rinofamba. Ritsvuku rine mavara egirini, yero nemachena. Mukati maro mune vanhu. Mumativi memugwagwa mune vanhu vanofamba. Kune rumwe rutivi kune musika.

Pasi pane sora riduku uye pane ruva rine mashizha egirinhi. Mamwe mashizha aro akaoma. Pamberi pane ruzhowa rwe fenzi.

Munhukadzi akagara pachigaro. Ane musoro une bvudzi rakasvibira uye rakarukwa nemadhiredzi amwe anorembera zvimwe zvakanamirana nemusoro. Akapfeka hembe ine mavara mavara.

Mumugwagwa munofamba motokari duku dzinoenda mativi akasiyana. Parutivi padzo pane ruzhowa rwechidziro. Mukati macho mune miti yakawanda imwe ndeye mujakaranda ine maruva epepuro.

Chibage chimwe chete chisati chasvika chegirini. Mumativi mune mashanga echibage ari pasi akatsva uye pane masora ari pasi.

Maruva akawanda machena mamwe ane mavara eyero mamwe ndeepingi. Ose akadzvarwa mumapepa epurasitiki matema.

Munhukadzi mutambi webhora, akapfeka hembe tsuku. Musoro wake wakarukwa madiredzi akareba. Parutivi panegumbo remunhu rakapfeka shangu ,uye chidziro chebhuru.

Mureza wenyika ye poland. Unemavara machena kumusoro ne kuzasi. Pakati pawo paneruvara rusvuku.

Murume mumwechete anofamba. Akapfeka shangu dzebhuruu dzakavharika. Parutivi pake pane chivakwa chine mudhuri wakareba uye chine denga rine marata.

Muti mukuru une mapazi akawanda. Mamwe akarembera. Ane mashizha egirini uye mamwe akawoma ebhurawuni.

Motokari mbiri dzinofamba mumugwagwa imwe ichena imwe itema dzinoenda mativi akasiyana kune rumwe rutivi kune bindu remiriwo ine mashizha makuru egirini.

Muchina mumwe chete muchena wamagetsi unoshanda kubuditsa mhepo inotonhorera. Pamusoro pawo pane remoti ichena iri mupirasitiki. Wakagadzikwa pasi.

Mureza mumwe chete une mavara maviri machena. Parutivi pane ruvara rwebhuru rwakachinjika.

Mudzimai anonyemwerera anemusoro unebvudzi rebhurauni rimwe rakareba rimwe ripfupi. Akapfeka bhurauzi richena rinemavara matema nemhete panzeve. Mumwe mudzimai akagara pasi akabata mbozhanhare.

Shangu imwe chete yechidzimai yakavhurika ndeyeruvara rwe pingi. yakagadzikwa pasi pana mataira matema nechena.

Musikana mumwe chete anofamba mumugwagwa, nechekurutivi akapfeka siketi dema neshati ichena ine mavara matsvuku.

Ruoko rwemunhu rwakabata hove mbiri dziduku. Pazasi peruoko panemambure matema anoshandiswa kubata hove mumvura.

Ruwoko rwemunhu rwakabata chivhuriso chesimbi chemabhodhoro ezvinwiwa chinemubato wepurasitiki muchena uye chakaputirwa.

Mukomana mumwe chete mutambi wenhabvu akagara pasi pane jecha. Akapfeka zvitsvuku zvinemavara matema. Anosunga shangu dzitema netambo.

Zvindarira zvakawanda. Zvinowanzopfekwa nevanhu verudzi rwechiNdebele. Zvakagadzirwa namabhidzi maduku anemavara akasiyana anosanganisira yero, girinhi, bhuruu, tsvuku, chena.

Shangu mbiri dzechidzimai dzakavharika, imwe yekurudyi imwe yekuruboshwe, dzichena. Dzakagadzikwa pasi panematayira anemavara ebhuruu nemachena.

Mudziyo unoshandiswa kucheka mbatatisi kudziita machipusi. Muchena uye uneruvara rwegirini. Parutivi pane hanyanisi tsvuku.

Shangu imwe chete yechidzimai yeganda. Itsaru uye ine ruvara ruchena nebhidhi rimwe chete reyero. Yakagadzikwa pasi.

Munhukadzi mumwe chete akamira akabata muchiuno chake. Ane musoro une bvudzi rakawanda rakasvibira ritema. Maziso ake akapendewa nebhuruu. Muruoko akapfeka zvindarira zvakawanda.

Pasi pane sagi raka warirwa. Pamusoro paro pane nhumbi dzakawanda. Dzinoratidzwa kuti dzinotengeswa parutivi pane zvingoro zvamasimbi zvakawanda uye vanhu vanofamba.

Serotepi dzakagadzikwa patafura chena. Imwe itema, imwe chena imwe tsvuku. Dzine mizera yakasiyana imwe ikuru imwe idiki.

Shangu mbiri dzemwana. Dzine ruvara rwepingi pamusoro. Pazasi padzo pane ruvara ruchena. Dzakasungwa netambo pamusoro dzakagadzikwa pasi pachena.

Imba ine chidziro chakavakwa nemataira ane mavara machena negireyi. Panze pane zvakawanda zvinosanganisira mabhaketi, zvigubhu, chitofu chamarasha nepoto.

Gonyeti rimwe chete rakamira, rine ngoro huru ichena, pazasi panewo maimbi esirivha, ine mavhiri makuru.

Masukurudhiraivha akawanda. Ose ane mibato mitsvuku ine mavara matema. Ane mizera yakasiyana. Pane pinjisi imwe chete.

Chitima chimwe chete chine ruvara rweyero uye mahwindo. Chakavhurwa gonhi. Parutivi pane munhu akamira.

Munhukadzi akatarisa parutivi. Mumusoro make mune bvudzi rakasvibira, uye rakagerwa zvine mizera yakasiyana. Panzeve akapfeka mhete.

Mabhainda anoshandiswa kubatanidza mapepa ane mizera yakasiyana. Mamwe ndeeyero amwe matema. Ose ari mumabhokisi machena.

Zvidhori zvakapfekedzwa marokwe echidzimai. Chirimberi chakapfeka rokwe richena, zviriparutivi zvimwe zvakapfeka marokwe eyero mamwe anemavara akasiyana-siyana.

Injini yemuchini ine masimbi akabatanidzwa nemabhawudhi, mapayipi uye tambo. Mabhatiri maviri ane bepa rebhuruu pamusoro.

Vanhu vanofamba. Vari pazvitoro zveparokesheni zviduku. Padivi pane musika une zvokudya zvakasiyana-siyana.

Chirimwa chamadomasi chakaiswa pazvitanda. Chakabereka madomasi akawanda egirinhi makuru asati aibva.

Tafura imwe chete yakagadzikwa pasi ndeye muti uye ichena ine matema kumativi pamusoro payo pane girazi dema.

Pane mabhuku ekunyorera, zvinyoreso zvine mavara akasiyana, mapenzura eyero zvigero.

Pasi pane marara akawanda uye pane gomba. Pamberi pane dzimba dzakawanda dzakakomberedzwa neruzhowa uye pane kombi imwe chete ichena yakamira.

Shiri imwe chete yakamhara pabazi romuti. Ine minhenga ine mavara machena uye yero. Ine maziso maduku matema.

Munhurume mumwe chete anoshanda. Anogadzira muchina newaya dzitsvuku. Akapfeka hovhorosi yegirini uye mumusoro akapfeka nguwani inodzivirira itsvuku.

Miti yakawanda pasi pane marara omuti. Kurutivi kune ruzhowa rwechidziro. Mukati macho munevo miti ine mashizha egirini.

Musoro wemunhukadzi une bvudzi rakasvibira ritema. Rakarukwa zvinhu zvakaomana monana neshinda itema.

Imba imwe chete ine chidziro chineruvara rwegireyi, ine magoni maviri machena uye fafitera rimwe chete. Ine bhavhu pamusoro rinotora masayiyi richena.

Mukati memba mune denga richena rine rambi rimwechete ramagetsi. Ine mafafitera ane magirazi. Kunze kune miti ine mashizha egirini.

Chikwenzi chomuti, chine mashizha maduku egirinhi. Uye chine maruva matsvuku maduku. Parutivi pane miti.

Musana wemunhukadzi wakapfekedzwa zvuma zvemuchiuno zvine mavara akasiyana mamwe machena mamwe matema mamwe ebhurawuni.

Muchina mumwe chete wekutsvairisa mumba wemagetsi. Ndewegireyi une ruvara rutema. Uri pasi pane mataira machena.

Mabhuku ekunyorera emizera yakasiyana akadurikidzana ane mavara akasiyana mamwe girini, yero machena.

Mapanda akawanda mamwe makuru mamwe achiri madiki anemavara machena nematema ose ari pasi pane masora egirini.

Pachikoro pane zvivakwa zvakawanda zvine mudhuri ine ruvara rweyero zvose zvakakomberedzwa neruzhowa rwefenzi. Pane chikwangwari chakanyorwa namavara matsvuku.

Vanhu vakagara pazvigaro, pamberi pavo pane tafura yakafugidzwa nejira rebhuruu. Vari mukati mekatende kaduku kebhuruu kane mavara machena.

Bhokisi rematurisi repurasitiki ndere orenji mukati maro mune zvinhu zvakawanda zvinosanganisira sikurudhirayivha zvipikiri nezvimwe zvakawanda.

Mudzimai mumwechete anofamba. Akapfeka hembe tsvuku kumusoro ine mavara machena. Akasunga jira ritema muchiuno chake, akapfeka shangu dzakavhurika dzichena.

Motokari duku namabhazi zvinofamba mumugwagwa. Parutivi panebhazi rimwechete rakamira ritsvuku rinemavara matema uye panemiti yakawanda.

Zvinyoreso zvakawanda zviri mubhokisi repurasitiki. Zvinemavara akasiyana-siyana anosanganisira bhuruu, pingi neyero. Zviviri zvirikunze, zvakagadzikwa patafura.

Shangu mbiri dzakavharika dzechirume. Imwe yekuruboshwe imwe yekurudyi. Yekurudyi yakarara nedivi. Dzitema uye dzine ruvara ruchena pazasi padzo. Dzine tambo pamusoro dzitema.

Hove yemugungwa iri mumvura. Ine zita rinonzi sii dhiragoni. Ine mavara e yero ,bhuruu, matema nemachena.

Wadhiropu imwe chete. Itsvuku ine mavara machena. Ndeyejira. Mukati mayo mune masherufu akawanda akagadzirwa nemasimbi matete matema. Pamberi payo pane bepa rinoratidza mutengo wayo.

Mudzimai mumwe chete anomenya mbatatisi nebanga rakapinza. Pazasi pane dhishi rimwe chete resimbi uye resirivha rine mvura yakasviba.

Shangu imwechete yechidzimai yakavhurika ndeye ganda uye ndeye mhando yemapushi itema ine zvimasimbi pamusoro.

Mukati memba yokutandarira. Mune zvigaro zvemasofa etswanda. Pamusoro pazvo pane makusheni egirinhi makuru nemamwe maduku.

Mausi imwe chete yepakombiyuta. Itema uye ine mavara machena. Itsva yakaputirwa nebepa repurasitiki.

Shangu mbiri dzechi dzimai. Ndedze bhurawuni uye dzakavharika kumashure kwadzo kumberi kwakavhurika. Dzakakwirira, dzakagadzikwa pasi pane kapeti yepurasitiki ine mavara machena ne bhuruu.

Mufarinya uchangobva kucherwa. Unevhu uye ndewebhurawuni. Wakagadzikwa pasi. Parutivi pane jira riripo.

Mugwagwa wemotokari. Parutivi pawo pane dzimba dzakawanda. Imwe yedzimba ine chidziro chichena namataira padenga matema. Yakakomberedzwa neruzhowa rwechidziro uye mune miti.

Mabhuku ekuverenga anemifananidzo pamusoro. Parutivi pane zvinyoreso zvemhando yakasiyana uye mavara akasiyana. Zvose zvakagadzikwa pajira rebhuruu rine mavara matsvuku.

Mukomana ari munhandare akamira. Akabata hembe yeyero ine mavara matema nemachena mumaoko ake. Iye akapfeka zvitema zvine mavara machena.

Vanhurume vatambi vebhora. Vamwe vakamira vamwe vakapfugama. Vose vakapfeka yunifomu tsvuku. Vamwe vaviri vakapfeka zvichena kumusoro.

Imba yakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Haisati yapera kuvakwa haina denga. Parutivi pane tangi guru ritema remvura. Pamberi paneruzhowa rwechidziro.

Pachiteshi chamabhazi anoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana. Pane vanhu vanofamba vamwe vakagara uye pane bhazi rimwe chete ritsvuku rine mavara machena nebhuru parutivi.

Mukomana wechidiki anofamba akapfeka ngowani mumusoro make hembe itema kumusoro uye bhurukwa regireyi mutsoka akapfeka shangu dzakavhurika.

Mhiripiri dzakawanda dzikuru dzinemavara akasiyana, dzImwe dzitsvuku dzimwe ndedzegirinhi. Dzose dzakaiswa mubhokisi.

Ndiro imwe chete yedhaga yakafara ichena. Mukati mayo mune michero yakawanda yakasiyana siyana. Yakagadzikwa patafura.

Ruwoko rwemunhu rwakabata kasefa kaduku kane ruvara rwe yero. Parutivi pane ndiro dzine mavara matema nematsvuku uye chena.

Musango mune miti iduku yakaoma. Mumwe chete unetumashizha tuduku twegirini. Pasi panamasora akaoma ebhurauni.

Nzungu tsvuku dziri pasagi richena rine ruvara rwegirini ndiro yesimbi ine ruvara rwebhuruu.

Chiziri imwe chete inoshandiswa kuveza muti. Parutivi payo pane muti uye pane matsengu emuti waivezwa.

Mukomana mumwechete akamira, parutivi pake panemagirazi emuchemo emaziso. Akapfeka hembe tema kumusoro yakanyorwa nemavara machena nebhuruu, bhurukwa richena neshangu dzakavhurika dzitema.

Mureza mumwe chete une ruvara rutsvuku kumusoro, girinhi kuzasi pakati pane ruvara rweyero uye pane mifananidzo yeshiri itema uye mireza yakawanda.

Ruwoko rwemunhu rwakabata chipunu chegomba chine ruvara rutema mukati. Mubato wacho muchena. Pazasi peruwoko pane jira jena.

Dandemutande rakagara pasi. Rine makumbo akawanda, rine makushe uye rine mavara matema neebhurauni.

Pachivanze chomusha pane huku imwe chete inofamba. Ine minhenga yebhurauni nematema uye pane ngarikuni rimwe chete rine minhenga ine mavara matema nemachena. Kumusoro kwayo kune ruvara rwebhuru netsvuku.

Bhiriji duku riripamusoro perwizi rune mvura inemapepa yakasviba. Parutivi panetsanga dzemumvura dzakawanda.

Chuma chemuhuro chakarukwa nema bhidzi maduku chine mavara machena uye tusimbi twesirivha.

Ruwoko rwemunhu hwakapfekedzwa zvindarira zvine mavara akasiyana chimwe ndeche bhuruu chimwe pingi chine mavara machena.

Mudzimai mumwe chete akamira. Akapfeka bhachi repingi rine mabhatani matema. Mumusoro make mune bvudzi pfupi rakasvibira. Pachiso akapfeka magirazi.

Miti yakawanda inemashizha akasiyana. Umwe une mashizha egirini umwe unemashizha matsvuku. Parutivi pane motokari dzakamira dziduku uye vanhu vanofamba.

Vanhu vakawanda vakamira pachiteshi. Vanoratidza kuti vakamirira bhazi. Vamwe vakadzi vakabereka vana kumusana.

Mombe dzakawanda dzinofura sora riripasi. Dzimwe ndedzeruvara rwebhurauni, dzimwe dzitema.

Matombo makuru eruware akadurikidzana. Rinwe rakatsemuka. Parutivi pane miti miduku yakaoma isina mashizha.

Murume mumwe chete akamira. Zvinoratidza nehembe yaakapfeka kuti mutambi wetsiva. Akabata mhenduro muruoko rwake yesirivha inetambo inemavara matsvuku, girinhi, chena netema.

Muti mukuru weUsika, une mapazi akawanda ane mashizha maduku egirini. Wakabereka Usika hwakawanda hwebhurauni.

Imba ine chidziro chichena nebhurawuni pasi, ine fafitera rakavharwa nemasimbi parutivi pane gonhi rakavharwa rine masimbi rebhurawuni.

Pane mahara maviri nefoko ine musoro mutema imwechete. Zvose zvine mibato yemuti. Parutivi pane mafoshoro maviri. Imwe ine musoro une ngura. Imwe ine musoro muchena. Zvose zviri pasi pane matombo.

Mhuka yemumvura imwe chete ihombe. Itema uye iri pasi. Parutivi payo pane masimbi ane ruvara rwebhuru nechidziro.

Muti mukuru une midzi yakatandavara parutivi pane zvivakwa zvine midhuri yeyero zvakapfirirwa nemarata matema.

Imba ichena ine mudhuri wakaturikidzana uye wakareba. Ine mafafitera ane magirazi. Yakapoteredzwa neruzhowa rwechidziro chine mavara egireyi uye machena. Parutini pane miti idiki ine mashizha egirinhi.

Mureza wenyika yeAlgeria unobhururuka. Une ruvara rwegirinhi kuruboshwe chena kurudyi. Pakati pawo pane nyeredzi nemwedzi zvitsvuku.

Chidhindo chimwechete chitema. Parutivi pacho pane mabhokisi maviri anemavara akafanana, anoti girinhi, tsvuku, chena netema.

Bhikisi rakavhurwa rematurusi. Mune sando imwe chete ine mubato weyero sikurudhiraivha imwe chete ine mubato mutsvuku, pinjisi uye chipanera

Tafura yakafugidzwa nejira. Pamusoro payo panemhete dzemuhuro nedzemumaoko. Nezvindarira zviripajira, Zvinemavara akasiyana. Chuma chemuhuri chine ruvara rutema. Zvindarira zvinopenya.

Mureza wenyika une mavara anoti kumusoro girini pakati tsvuku pazasi yero.

Michero wemurichi. Mutsvuku uye wakamenywa. Mukati mavo muchena uye une mhodzi itema.

Shinda chena ine chimuti chakazendamira patswanda duku ine muvharo. Parutivi pane rusero rwebhurawuni rune mukombero webhuru uye pane maneti maviri okurukisa.

Shangu imwechete yokuruboshwe yakavharika, ine mavara matema matsvuku nemachena, yakagadzikwa pasi pane kapeti yegireyi ine mavara matema.

Imba ine mafasitera akavharwa nemasimbi amwe matema amwe ebhuruu pasi pane matayira machena ne ebhurauni uye mapata pata ebhuruu chigubhu chichena chine muvharo mutsvuku.

Chitofu chimwechete chamagetsi ,chitema uye chine hovhoni. Parutivi pacho panechidziro chichena

Bepa richena rakadhirowewa hove. Imwe itema inenamavara machena neyero. Imwe ndeye bhuruwu inemavara matema nemachena.

Varume vakawanda vari mukati mechivakwa, pamberi Pavo pane mabhodhi vanotamba mutambo wemadatas.

Ndiro imwechete yegirazi uye yegomba. Mukati mayo mune michero yakasiyana siyana uye mune sumhu. Yakagadzikwa patafura.

Mukati mechitoro mune bhokisi guru rebhurauni. Mukati maro mune ma turusi akabatanidzwa ane magirovhosi ane zvitanda zvemuti. Parutivi pane masagi akadurikidzana e fotereza.

Maturusi ekushandisa mubindu. Pane foshoro ine mubato weyero. Piki, Sando, bandza nehara zvose zvine mubato wemuti.

Kabati imwe chete yakareba. Inoshandiswa kurongedzera midziyo yemumba mekubikira. Ndeye muti uye ichena ine magonhi akawanda. Ari pamusoro ane magirazi.

Vanhurume vanotamba bhora retsvanda bhora riri mudenga ritsvuku rine mavara machena, pavatambi mumwe akapfeka zvichena zvine mavara egirini mumwe zvitema , kumashure kwavo kune vanhu vakagara vanookera mutambo.

Chigaro chebhenji chimwechete chine masimbi matsvuku ne egirini, parutivi pane muti weruva une mashizha egirini.

Shavishavi rimwe chete richena rine mavara egirinhi. Nechepamusoro pane ruvara rweyero. Rakamhara paruva richena.

Varume vanotamba bhora rekiriketi. Mumwechete akapfeka hembe dzeyero dzinemavara matema kumusana. Anorova bhora nechitanda. Mumwe anomhanya akapfeka hembe yegirini kumusoro nebhurukwa dema vari munhandare.

Tireyi imwechete ichena yakagadzikwa pasi ine zvekudya zvinosanganisira mupunga wakasanganiswa nesumhu nyama yemombe namazai.

Poto imwe chete yemagetsi inobika mupunga. Yakagadzikwa patafura yebhuruu. Pasi pane mataira machena. Parutivi pane munhu akagara pachigaro sofa ritema.

Vanhu vakawanda vanofamba vachipinda mukati mechitoro chinotengesa mbozhanhare nezvimwe zvakasiyana siyana. Pamusoro pechitoro pane mifananidzo yezvinhu zvinowanika muchitoro.

Katsi imwechete irimumuti unemashizha egirinhi. Inemamvere matema nemuswe wakareba nemuswe wakareba, inemaziso machena.

Mukati memba yokutandarira. Mune terevhizhoni yakanamirwa kumadziro yakabaka. Ine tambo dzitema dzakarembera.

Imba chena ine gonhi rine masimbi. Parutivi pane chigubhu cheyero. Yakakomberedzwa neruzhowa. Pamusoro peruzhowa pane waya.

Murume umwechete anofamba pamusoro pevhiri guru ritema. Mumugwagwa muneo motokari nekombi zvinofamba nedzimwe motokari dzakamira padivi.

Zvipunu zvemhando dzakasiyana zvinoshandiswa muimba yekubikira. Zvitatu zvitema, chimwe chete ndechemuti. Chimwe ndeche kubatisa nyama. Chimwe ndechekupakurisa.

Mugwagwa wemotikari. Mumativi momugwagwa mune miti yakawanda yemarudzi akasiyana. Mimwe ndeye mijakaranda ine maruva epepuru.

Muti mumwe chete une mashizha mashoma egirini. Une shiri yakamhara itema ine mavara machena uye mune dendere rayo.

Varume vakawanda vakagara patafura imwechete, pamberi pavo pane mandiro nemakomichi akashongedza tafura.

Mukomana wechidiki anemusoro unevudzi rakasvibira uye rirefu rakarukwa zvakamonanamonana. Mberi kwemusoro wake kunerimwe vudzi pfupi rakagerwa.

Zvinanazi zvakawanda zvakaunganidzwa panzvimbo imwechete. Zvimwe ndezvegirinhi zvichiri zvimbishi. Zvakatsvukira zvinoratidza kuti zvaibva.

Ndiro imwe chete yedhaga ichena. Mukati mayo mune kotopeya rimwe chete, madomasi akachekwa matsvuku uye makarotsi akchekwevo eorenji.

Zvivakwa zvakawanda zvine midhuri yakareba. Chiri kurudyi chakakomberedzwa neruzhowa rwechidziro rwuchena. Padivi racho pane vakadzi vaviri vakagara. Mberi kwavo kune tafura.

Chikoro chine zvivakwa zvine midhuri yakavakwa ne zvidhina zvitsvuku. Uye zvine matenga ane marata. Zvakakomberedzwa neruzhowa rwechidziro.

Mabhuku akawanda akadurikidzana ekunyorera mamwe ndeekuverenga. Parutivi pane mafaira ekuisa mapepa akadurikidzana. Zvose zvakagadzikwa pasi pane jira ritsvuku rine mavara matema.

Shangu imwechete yekurudyi yechidzimai yakavhurika. Ine ruvara rutema. Yakagadzikwa pasi pachena.

Maruva negavakava rakawanda zviri parutivi rweruzhowa rwechidziro. Kune rumwe rutivi kune goronga rine mvura.

Mukomana akamira akapfeka chikabudura chitema chine mavara matsvuku muruoko akapfeka chindarira uye mhete yemuchigunwe kutsoka akapfeka shangu dzakavhurika dzepurasitiki.

Varume vakawanda vakamira lNdevechitendero chamasove vakapfeka nguwo dzichena vakasunga mabhadhi muzviuno zvavo.

Motokari yesirivha yakamira. Pamusoro payo pakashongedzwa nemachira machena nepingi. Maruva machena ane mashizha egirinhi. Parutivi pane zvibharumha zvepingi.

Mhuka yakamira. Inemavara akasiyana anosanganisira matema, machena bhurauni. Yakamira yakakomberedzwa nemiti.

Vakomana vana, vaviri vakabata mabhora. Vakapfeka hembe dzeruvara rwebhuruwu nezvikabudura zvinemavara akasiyana.

Musoro wemunhurume akatarira pasi. Unebvudzi rakasvibira uye rakarukwa zvine madhizaini pamusoro. Mumativi makagerwa. Parutivi pake pane motokari.

Shangu mbiri dzechidzimai. Dzitsaru uye dzine ruvara rutsvuku. Dzakagadzikwa pasi pachena.

Varume nevakomana vakamira vanonamata. Vakatsikira pasi pane makapeti. Imwe ndeyegirini ine mavara machena. Imwe itsvuku ine mavara machena.

Chidhori chimwechete chakamira chakapfekedzwa rokwe rechidzimai rine mavara akasiya siyana anosanganira matsvuku, machena, bhurauni, bhuruu, netema. Parutivi pacho pane patafura huru ine mhete dzepanzeve.

Hembe dzakananikwa pawaya. Parutivi padzo pane chivakwa chine mudhuri wakareba. Ndechedzimba chokugara chine mavara akawanda akapendewa pazasi.

Mureza mumwe chete wenyika yeAmenia. Une ruvara rutsvuku kumusoro, bhurawuni kuzasi. Pakati pawo pane ruvara rwebhuruu.

Zvivakwa zvakawanda ndezve zvitoro. Pane chimwe chine chidziro chichena chakanyorwa namavara makuru e bhuru. Chimwe chine chidziro che yero. Mberi kune dzimba dzokugara dzakawanda.

Vanhu vakamira parutivi pochiteshi chinotengesa mafuta emotokari. Pane motokari imwe chete ichena yakamirapo.

Kombiyuta imwechete yakavhurika itema. Parutivi pane mimwe michina ine ruvara ruchena uye imwe itema.

Chigaro chimwe chete chesofa chine ganda rine ruvara rwebhurawuni pamusoro pacho pakagadzikwa mabhodhoro maviri edoro.

Gonyeti rimwe chete rakamira richena uye rine mavara akanyorwa pamusoro paro matema. Rine marambi maviri padenga matsvuku.

Muri wemugamu une mapazi akawanda uye ane mashizha egirini. Parutivi pane mumwe muti murefu uye mudenga mune chiedza.

Vanhu vakawanda vanofamba pane mumwe akabata sagi duku rine mbatatisi. Padivi pane misika yakawanda ine zvinhu zvakasiyana siyana.

Mureza umwechete unemavara ebhuruu kumusoro nekuzasi. Pakati pachena uye pane nyenyedzi dzishanu.

Muchina unodhinda mapepa. Mutema uye une mavara akanyorwa machena. Wakagadzikwa patafura itsvuku.

Tswanda yakavhurika. Mukati mayo mune michero inosanganisira chinanazi chimwe chete maranjisi manomwe.

Vanhu vakawana vanemisika yavo yavanotengesa inezvinhu zvakasiyana siyana uripadyo unemango dzakatsvukira dzeyero nehanyanisi chena. Pane rumwe rutivi pane vanotengesa zvinhu zvakapimwa.

Chaja imwechete iripamagetsi, inetambo mbiri dzichena. Parutivi pane makiibhodhi maviri aneruvara rutema neruchena.

Vanhu vakamira vakadzi nemurume mumwechete. Mumwemukadzi akabata mwana nuduku mumaoko, akamufugidza netauro rinemavaramavara. Varimukati memudhuri une zvitoro zviduku zvinotengesa nhumbi dzechidzimai neshangu.

Badza rimwechete. Hara yesimbi neyepurasitiki. Zvose zvine mibato yemuti uye zvakazendamira pachidziro.

Kombi imwe chete yesirivha nemotokari duku zvinofamba mumugwagwa. Padivi pane chiteshi chinotengesa mafuta emotokari uye vanhu vakamira.

Mabhurasho ekukweshesa muchimbuzi ane mavara akasiyana rimwe ndere bhuruu, rimwe chete pingi parutivi pane mabhokisi ebhurawuni ane mavara akasiyana akadurikidzana.

Bindu rakakura rine muriwo une nashizha egirini. makaiswa mashizha somupfudze. Parutivi pane zvigubhu zvakachekwa zvakadzwarwa miti mukati mazvo.

Mudhorobha mune motokari zhinji dzinofamba mumugwagwa. Munewo zvivakwa zvakawanda zvine midhuri akareba uye yakaturikidzana. Mudenga mune makore machena.

Pachikoro pane zvivakwa zvakawanda zvine midhuri ichena inemavara matsvuku kuzasi . Zvine matenga ane mataira matsvuku . Panewo mukomana mumwechete anofamba akapfeka zvitema.

Vanhu vakamira padivi romugwagwa pane motokari duku ine munhu akamira pagonhi. Inoratidza kuti inotsvaga vanhu vekutakura.

Mugwagwa wemotikari padivi pane ruzhowa rwechidziro. Mukati macho mune miti yakawanda uye ine mashizha akasvibira.

Vanhu vaviviri vanogadzirira kumhanya. Parutivi pane motokari yebhuruu, uye miti mikuru ine mashizha egirinhi.

Mureza mumwechete unobhuruka. Une ruvara ruchena. Pakati pawo pane denderedzwa chena. Mukati maro mune mwedzi nenyeredzi.

Varume vakamira mukati menhandare. Vatambi vebhora renhabvu. Vamwe vakapfeka zvitsvuku vamwe vakapfeka zvebhuruu.

Mudziyo unoshandiswa muimba yekukubikira. Unochengeterwa mvura inopisa. Ndewe simbi uye une mavara matsvuku, yero nebhuru. Pamusoro pawo pane ruvara rwesirivha.

Mureza wenyika yemuAfrica inonzi Mali. Ine ruvara rwegirinhi kurudyi, tsvuku kuruboshwe, pakati pawo pane ruvara rweyero.

Zvigubhu zvemvura zviduku, chigaba chekokora cherata nechigaba chepurasitiki cheyogati, zvose zviri mukati memagodo echando.

Chikwangwari chesvondo. Chine mavara egireyi, matsvuku nematema. Pane mucherechedzo wemuchinjikwa nebhayibhiri.

Mundiro mune nyama yehove yakabikwa uye yakatsvukira pane chimedu chehove chakabaiwa nefoko yesimbi ine ruvara rwesirivha.

Munhu mumwechete akabatanidza maoko ake aripamusoro pebhaibheri rebhurawuni. Pasi pane kapeti tsvuku.

Shambo dzemuhuro dzemucheno dzakawanda. Dzinemavara akasiyana-siyana anosanganisira bhuruu, tsvuku, girini, bhurauni, tema, chena orenji, pingi.

Pamusoro petafura pane ndiro dzakawanda dzizere zvokudya. Pane ine hove yakabikwa uye imwe ine nyama yehuku. Mbiya mbiri dzine sadza. Parutivi pane rusero.

Motokari duku ichena yakamira. Padivi rayo pane chidziro chemba. Kumberi kune ruzhowa rwechidziro uye kune miti.

Mvuu imwechete ikuru parutivi pane mwana wayo, ine mavara ebhurauni nematema, dziri mumvura.

Madziro ane ruvara rweorenji. Denga chena. Kumadziro kune mufananidzo une muchero wemuapuri. Mairi ndeeruvara rwegirinhi mairi matsvuku. Pane komichi ine zvinwiwa.

Huku imwechete yakamira, ichena. Parutivi pane chidziro cheruzhowa chineruvara ruchena, uye muti muduku unemashizha egirinhi.

Shangu mbiri dzakavharika, imwe yokuruboshwe imwe yokurudyi. Ndedzeganda uye dzine tambo tema mumativi nepamusoro. Mukati madzo muchena nebhurawuni. Dzakagadzikwa pamatiresi.

Mureza mumwechete mutsvuku. Pakati pawo pane denderedzwa guru rinenge zuva reyero , rine mavara matsvuku.

Muchina wekugaya une masimbi ebhuruu nemavhiri maviri anooneka matema. Wakaiswa sagi richena uye pane munhu akagara akaubata.

Bhinzi nyoro dzegirini uye dzakawanda, dzakareba uye dzinekumusoro kune zviguhi.

Pasi pane matayira matsvuku nemachena nemana matema. Mberi kune mvura inobuda uye nemaruva ari mumavhasi egirini. Mberi kune vanhu vanofamba.

Nyemba dzakawanda dzakaunganidzwa pasi pachena. Dzine ruvara rutema. Kumuromo kwadzo kune ruvara ruchena.

Hara imwechete ine musoro wesimbi uye une mazino akapinza. Inokura pasi panevhu rakasangana namatombo. Mubato waro ndewebhurauni

Chimuruva chemhando yegavakava. Chinemavara egirini ne yero. Parutivi pacho panechidziro chemba.

Vakomana vatambi venhabvu, vakagara pasi vamwe vakamira. Mumwechete akasvetuka mudenga, akapfeka nhumbi dzebhuruwu dzinemavara machena parutivi.

Mukadzi mumwe chete akamira. Akabata muchiuno chake nerumwe ruoko kune rumwe akabata bhegi ritsvuku rine mavara pamberi. Akapfeka rokwe rirefu risina maoko ritsvuku rine mavara machena.

Shangu imwe chete yakavharika yechidzimai, ndeye rudzi rwetenesi, itsaru uye itsvuku pamusoro payo pane maburi anopinzirwa tambo.

Mukomana akasvetuka bhora retswanda mambure ebhora miti ine mashizha egirini vanhu vanotamba bhora.

Musoro webadza une ruvara rwesirivha uri pasi panevhu dema parutivi pane dombo.

Mango dzitatu dzine mavara akasiyana. Imwe chete ndeye yero dziviri dzitsvuku. Parutivi pane mashizha egirini.

Muti wemugwavha une bazi rine mashizha e girinhi mashoma. Wakabereka magwavha achiri mambishi.

Murume mumwechete anotamba tsiva . Akapfeka nguwani inochengetedza musoro nenguwo yegirinhi ine mitsara michena.

Mudzimai mumwechete akagara pasi pane sagi richena rine mavara matsvuku Anotengesa mazhanje nemaremani eyero.

Musika wamasimbi akawanda. Mamwe akagadzirwa, mamwe ari pasi. Parutivi pane vanhu vakamira.

Mudzimai mumwe chete ano kufamba. Akapfeka bhurauzi richena nesiketi ine mavara machena nematema. Parutivi pake akabereka bhegi ritsvuku. Akapfeka shangu dzakavhurika uye dzakakwirira dzitsvuku.

Vatambi vebhora renhabvu vakamira. Vamwe vakapfeka zveyero kumusoro nezvikabudura zvitema. Mumwe chete akapfeka nhumbi dzeorenji dzine mavara matema nemachena. Mumwe akapfeka zvebhuruu namavara machena.

Bhokisi ramaturusi repurasitiki reorenji. Mukati maro mune sikurudhiraivha imwe chete uye zvimuromo zvesikurudiraivha zvakawanda.

Mudzimai mumwe chete akamira akabata muchiuno chake nerumwe ruoko. Akapfeka rokwe ritsvuku rinemavara machena. Panzveve akapfeka mhete. Akabata bhegi ritsvuku rinemavara epepuru nebhuruu.

Zvindarira zvemumaoko zvakarukwa nemabhidzi ane mavara akasiyana anosanganisira matema pepo bhuruu chena netsvuku.

Bhokisii rimwechete rinoshandiswa kuchengetera maturusi, ritema uye mukati maro mune zvirimo. Rakagadzikwa patafura yemuti yebhurauni.

Shiri imwe chete inobhuruka itema, iri mudenga mune makore ebhuruu.

Varume vanofamba, arimberi akabata mbozhanhare. Akapfeka hembe inemavara-mavara kumusoro uye bhurukwa rebhuruu. Kutsoka akapfeka shangu dzichena dzakavhurika.

Chidhori chimwe chete chiri kunze kwechitoro chinotengesa nhumbi dzechidzimai. Chakapfekedzwa rokwe rechidzamai rakareba rine mavara ebhuru, machena nematema.

Haka imwechete yakamira. Inemazamhu maviri. Inenzara dzakareba uye dzakapidza. Inemakwapa makwapa. Ine tuziso tuduku.

Bindu ridiki rine muriwo une mashizha egirinhi. Parutivi pane ruzhowa rwechidziro uye miti yakawanda. Imwe ndeye mujakaranda ine maruva epepuro.

Mukati memba mune chidziro chisina kupendewa. Tafura imwe chete yemasimbi nepuranga pamusoro ndeyebhurawuni. Parutivi pane zvigaro zviviri zvepurasitiki zvitema.

Mbudzi mbiri dzakamira pasora. Dzine nyanga dzakapetana petana. Imwe itema imwe ichena.

Mudhorobha mune zvivakwa zvine midhuri yakareba uye yakadurikidzana imwe ndeye mahofisi imwe ndeye zvitoro pazasi pane motokari dzinofamba mumugwagwa nevanhu.

Machira akaiswa pamutariko. Imwe itsvuku, imwe ichena, imwe ine mavara mavara, imwe ndeyerudzi rwe resi.

Muti mukuru une mashizha egirinhi uri pakati pamatombo. Parutivi pane dzimba dzakawanda dzine chidziro chegirinhi. Kumashure kwadzo kune miti yakawanda.

Shangu mbiri dzechidzimai dzakavharika. Dzine ruvara rwebhurawuni uye dzakasungwa tambo pamusoro. Mukati madzo mune mapepa machena.

Pachikoro panemudhuri wakareba wakavakwa nezvidhina zvitsvuku. Parutivi pane muti mukuru unemashizha uye pane vanhu vakamira.

Pasherufu pane mabhokisi matatu ane midziyo yakasiyana uye mavara akasiyana mberi pawo pane tambo ine maraiti ane mavara egirini nepingi.

Muguta mune vanhu vakawanda uye vakaungana vanhurume. Parutivi pane zvitoro zvemhando dzakasiyana uye mudhuri wakareba.

Motokari duku itema nerori chena ine madhiramhu shure kwayo ebhuru. Zvose zvinofamba mumugwagwa. Zvinoendawo mativi akasiyana.

Ruzhowa rwechidziro rwune ruvara rutema nemavara machena. Parutivi pane maruva emhando dzakasiyana siyana.

Vasikana vanodzidzira mutambo wetsiva, pamberi pavo pane vadzidzisi mumwe akapfeka zvichena. Parutivi pavo pane chidziro chemba chine zvidhinha zvitsvuku negoni richena rimwechete.

Gomo guru rine ruware rwakakura rwedombo. Parutivi paro pane miti yakawanda ine mashizha akasvibira.

Vatambi vebhora reragibhi vechirume vari munhandare. Vakaungana vanosimbisana vave kuda kutamba mutambo. Pakati pavo pane bhora richena rine mavara ebhuruu.

Zvigubhu zviiri zvakachekwa kumusoro kwazvo. Mukati mazvo munevhu. Makadzvarwa miti miviri ichiri iduku. Parutivi pane masora ane mashizha egirinhi.

Mari, mufananidzo wemudzimai, bakatwa rakamoneredzwa nemachira machena, matsvuku, nematema, zai nezvimwewo zvinoratidza kuti zviri mumbiya.

Muti womupopo murefu wakabereka mapopo akawanda asati aibva egirinhi. Parutivi pane chitanda chesimende chinotakura tambo dzamagetsi dzine shiri mbiri dzakamharapo.

Ruoko rwakabata kawukureta ichena, pamusoro payo pane mabhatani ane mavara matema akanyorwa nezvichena girini, yakaputirwa nebepa rine mavara mavara.

Shangu imwechete yekurudyi. Yakavharika mberi yakavhurika kumashure. Ine ruvara rwebhurauni uye ndeyeganda. Yakagadzikwa pasi pane mataira matema nemachena.

Michina muviri yekugaya yakafanana, ine masimbi egirini uye injini yebhuruu. Parutivi pane mimwe michina ine masimbi akasiyana-siyana.

Mureza mumwe chete une ruvara ruchena rune zvimedu zvina. Pakati pawo pane ruvara rutsvuku rwakachinjika.

Varume nevana komana vakamira vamwe vakagara. Vatambi vetsiva. Vamwe vakapfeka zvichena vakasunga mabhandi emavara akasiyana muzviunu zvavo.

Shangu imwe chete yechidzimai yekurudyi yakavhurika, ine ruvara rweyero pamusoro nepazasi, yakagadzikwa pasi pane matayira matema nemachena.

Padivi pane maturusi akawanda anosanganisira pinjisi ine mubato mutsvuku, musoro wesando, bhurasho rekupendesa, hakiso nezvimwe zvakasiyana siyana.

Chidhindo chimwechete chitema chiripamusoro pegirazi, chitsva zvinooneka nebhokisi ririparutivi racho richena rinemavara egirini matsvuku nematema.

Memori kadhi rimwe chete riduku, ritema uye rakanyorwa nemavara machena pamusoro paro nderiya rinoshandiswa kuchengetera zvinhu mumbozha nhare.

Vanhu vana vakamira. Mumwe chete akapfeka rokwe rine mavara ebhuru akasunga dhugu mumusoro. Vamwe vakapfeka zvikabanga zvitema nehembe yekumusoro ichena.

Mugwagwa. Padivi pane miti neruzhowa rwechidziro. Mukati macho mune miti yakawanda yamarudzi akasiyana siyana.

Makumbo maviri emunhu ari mubhurukwa rebhuruu. Akapfeka shangu dzine ruvara rwebhurawuni. Pasi panevhu nematombo.

Shangu imwechete tsaru. Ine mukati mutsvuku, kunze kwayo kunemavara machena uye matema. Yakagadzikwa pasi pachena.

Ruzhowa rwe fenzi. Mukati macho mune chivakwa chine mudhurii wakavakwa nezvidhinha zvitsvuku . Uye pane bazi romuti rakarembera rinooneka. Parutivi pane mugwagwa.

Musikana mumwe chete ane musoro une bvudzi rakasvibira uye rakarukwa namadhiredzi zvinorembera. Parutivi pakarukwa zvine dhizaini.

Shangu imwe chete yakavhurika yechidzimai yekurudyi itema uye ine masimbi pamusoro egoridhe. Yakagadzikwa pasi pachena.

Nyemba dzakawanda dzine ruvara rwebhurauni netumwe tutema dziri musagi richena

Imba imwe chete ine denga rakaiswa mataira egireyi. Yakakomberedzwa neruzhowa rwechidziro chakavakwa nezvitinha zvitsvuku. Pamusoro peruzhowa pane waya inocheka uye pane gedhe ritema ramasimbi.

Imba ine chidziro chebhurauni. Mumafafitera ayo muchena uye akavhara nemasimbi matsvuku. Parutivi pane dishi rimwe chete rine mavara eyero nebhuru.

Vanhu vakawanda vanofamba padivi remugwagwa unofamba motokari. Padivi rawo pane chitoro chihombe chinotengesa magirosari nezvimwe zvakadaro.

Zvivakwa zvakawanda zvepachikoro zvokudzidzira. Chimwe chine chidziro chichena uye chine denga rinemarata matsvuku. Padivi pane vanhu vanofamba uye pane miti.

Shangu imwe chete yechidzimai yekuruboshwe. Ine ruvara rutema pamusoro bhurawuni pazasi. Yakagadzikwa pasi pakatsemuka.

Kombi imwechete ihombe yakamira. Ichena muviri yayowose ine ruvara rutema padivi. Ine mahwindo ane magirazi matema.

Imba ine chidziro chisina kupendewa. Ine fafitera negonhi zvakavharwa nemasimbi matsvuku. Parutivi pane kamuti kaduku kane mashizha egirinhi.

Mudzimai mumwe chete anofamba. Akapfeka hembe yezambiya ine mavara akawanda epingi, bhuruu, matema neyero. Parutivi pane vanhu vakamira.

Bhatiri rimwechete rinochajiswa kumagetsi. Ndereyero, rine mavara matema. Rine tambo tsvuku nenhema. Rakagadzikwa patafura.

Mureza mumwe chete une ruvara rweyero kumusoro tsvuku kuzasi girini pakati, pakati pawo pane nyeredzi chena.

Ruvoko rwemunhu rwakabata mabhodhi echirungu anoshandiswa kunyorerwa nevana anemavara akasiyana anosanganisira bhuruu, pingi, girinhi netsvuku.

Pamusoro petafura chena. Pane ndiro dzakawanda dzichena. Imwechete yegomba. Dzose dzine zvokudya zvakasiyana -siyana.

Vanhu vakawanda vanofamba padivi romugwagwa. Mberi kwavo kune chivakwa chine mudhuri wakareba uye wakadurikidzana.

Rwizi rwune mvura inoyerera. Parutivi kune matope. Kune rumwe rutivi kune miti yakawanda yemarudzi akasiyana siyana.